Eengombe dhoonkadhi ndhono dhili kokatameno hono gadhi kakandwa omashini gokunwa, oku teleka iithima nenge oku tula mokoothiwa noshowo oku tula motee.

Olukalwa lwiinamwenyo moNamibia hali ithanwa taku ti Etosha National Park, omo nee mono muna iinamwenyo oyindji ngaashi oongolo ndhi tadhi monika mpano, omo nee hadhi zi mEtosha, megumbo lyiinamwenyo.

Oondjuhwa dhonkadhi ndhono hadhi tekulwa okuvala omayi ngono haga landithwa opo aantu ya mone mo oshimaliwa shawo shokwiipalutha nokukalanda iikulya yuunona.

Okuti okuna iimeno mbyoka yaziza nawa naantu oko haya yi taya ka talelapo, nokuna iihwa oyindji yayoolokathana, aantu oyo haya ka tala.

Ohaku tsikwa iimeno ngaashi iimeno yomuzile, iimeno yiiyimati, iimeno yiikwamboga tayi tsikwa mevi tapu kala pwa tuta, tapu tilwa omeya kehe ethimbo opo iimeno inayi sapo kuupyu.

Embakumbaku lyokuteya nenge lyokumwa omwiidhi nenge okuteya olwishi nenge kehe ngaa oshilikolomwa shoye to vulu okukuna mepya lyoye oto vulu oku shi longitha, opo shi kuthe mo iikunomwa yoye mevi.

Ehala lyomatalelepo lyatungwa lyili kohulo yondundu yili kombinga ndjiya yoko kalasa oko takuminika oondundu oko kwatungwa ehala ndoka lyomatalelepo.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa onga iipalutha tupalutha aanegumbo nenge atulanditha opo tumonemo oshimaliwa tuvule okwiikwatha nokukwathela aanegumbo, uuwanawa woondjuhwa mbo.

Oshoto, oshoto ohapu kala aantu uuna taya hungilepo, uuna taya tono oongano, uuna taya tula omitse kumwe, taa longo uunona wawo nkene shina oku longwa na nkene oshilongo shali manga inashu manguluka.